Onduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti hayi adhika mehala lyegameno moNamibia ano mEtosha. Oshinamwenyo shika oshina othingo onde, omagulu omale noshowo elaka ele.

Othithiya osho shimwe shomiinima yeshito oshiwanawa. Othithiya oha yi nana aatalelipo oka za koombinga noombinga, ya tale nkene eshito tali inyengitha omeya.

Aantu oyena oondama moka haya tekula oohi, ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna dhakoko ohaalongitha oonete opo yedhi kwate mo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ha yi tekulwa kaanafalama nosho wo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika oha yi vala omayi, naantu oha ya kalanditha omayi opo yiimonene mo iiyemo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha ominino taye dhi tula moondjila dhiikunomwa yawo, opo dhi vule okutekela iimeno, uuna tayi pumbwa omeya.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya tekula oohi kuyoyene ye na oondama moka haye dhi pele iikulya noku dhi kokeka nuuna dha koko ohaya kutha oonete etaye dhi kwata mo.

Aantu oyendji oyena oondama moka haatekula oohi, ohaa tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana uuna dhakoko ohaa longitha oonete opo yedhi kwate mo.

Mongashingeyi aanafaalama oya ningilwa iilonga iipu, oshoka opu na uushina mboka hawu longo iilonga ngaashi: okuhelela iikunomwa, okuheya omwiidhi, okukuna noshowo okupulula.

Aantu koombinga noombinga ohaa tekula oohi moondama, taa tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana nuuna dhakoko ohaa longitha oonete opo yedhi yulemo.

Aatalelipo uuna ta yeya oku talela po mombuga, oha ya kala nduno ya tya iihauto yawo yi na ootenda pombanda. Oha ya tala nkene eshito lyoopala.

Ekodhi osho shimwe shomiikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo, oshinamwenyo shika ohashi nambele kohulo yomiti sho ohashi yakula woo uuyuhwena momagumbo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo gokutula ominino miikunomwa yawo, opo dhi tekele iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti hashi adhika moshikunino shegameno moNamibia ano mEtosha, oshinamwenyo shika oshile noonkondo uuna tashi nu omeya ohashi gonyo omagulu gasho opo shi wape oku adha omeya pevi.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka yi holike kaantu uuna taya ka ninga omadhewo. Oko nduno haya ka tondoka. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo omano.

Oyendji mongaashingeyi ohaatekula oohi kuyoyene yena uundama moka haye dhipele iikulya, yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Aanafalama oyendji mongaashingeyi iha longo we nuudhigu una omvula itayi loko oyena nduno omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila opo dhi tekele iimeno uuna yapumbwa omeya.

Efuta olyo limwe lyomoonzo dheshito. Mefuta ohamukala iinamwenyo ya yoolokathana, oha mu adhika oohi oonene naa ndhoka oonshona.

Aantu oyendji mo ngaashingeyi ohaya tekula oondjuhwa moofalama dhawo. Haye dhi tekula momwalu ogundji nohadhi kala tadhi gandja iipalutha nosho wo yilwe.

Aanafaalama oyendji monena ohaya longitha omukalo gopashinanena okukokeka iimeno yawo. Haya siikile iimeno yawo opo kaayi mone oonte dhetango odhindji yo yi koke nduno tayi endelele.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi gandja omalukalwa kiinamwenyo yimwepo . Koondundu ohaku mene omwiidhi noshowoo omano.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi gayoolokathana opuna iimeno mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango odhindji naanafalama ohaya longitha oothayila okuyi siikila opo yikoke nawa.

Embungu olyo oshinamwenyo sho mokuti, oshinamwenyo oshimbanda noonkondo. Oshinamwenyo shika iha shi monika olundji, oshoka oha shi kala mokuti lela.

Aanafaalama mongashingeyi ohaa longitha omukalo gopashinanena okukokeka iimeno yawo, ano iimeno hayi kala yadhingililwa komashina hoka tayi kokele nawa.

Uunafaalama mongashingeyi owa ninga okati komokutsi, ano iilonga iipu, oshoka omu na omashina ngoka haga kwathele ngaashi omambakumbaku haga pulula nokuhelela wo iikunomwa.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana, ohaye ya yatelele po mo ombuga yaNamibia. Ano ye na niiyenditho yawo, nuuna yathika mombuga ohaya zimo ano taya talatala.

Othithiya osho shimwe yomoonzo dhomeya geshito, omeya ngaka oha ga tondoka ethimbo kehe no kagena esiku ga fudhe po. Othithiya oha yi nana aataleli po oku za keembinga neembinga.

Mefuta omuna iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi iikwamawawa, oohi nayilwe yimwe po. Iinamwenyo ngaashi iikwamawawa oyi hole okukala konkunkulofuta.

Moofaalama aantu oyendji ohaya kunu iikunomwa ngaashi omboga yo pashinanena, omatama, oonyanga, omapungu, omakunde na yilwe oyindji.

Moofaalama mongashingeyi omuna omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele, ngaashi omambakumbaku ngoka haga pulula, haga kunu osho wo okuteya iikunomwa.

Aantu oyendji oye na uundama moka haya tekula oohi. Oha ya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana yo ta ye dhi pelemo nduno iikulya, nuuna dha koko, oha ye dhi kwatamo noonete.

MoNamibia omu na omithigululwa dha yoolokathana. Omu na omuthigululwakalo gwAawambo ngoka gwa tseyika nawa. Aawambo pethimbo lyomagongo ohaya humbata iiyuma pomitse, unene oomeme, ye li nduno momukweyo, opo ya gandje omagano gawo.

Aantu oyendji oye na uundama womeya, moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi ngaashi omankende, nadhilwe wo. Oohi odhi li hadhi gandja iipalutha kaantu.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena okukokeka iimeno yawo. Ope na iimeno mbyoka hayi pumbwa oonte dhetango naambyoka ihayi pumbwa oonte dhetango. Ohaya siikile nduno mbyoka ihayi pumbwa oonte dhetango, opo yi vule okukoka nawa.

Oombaka odho dhimwe dho miitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama osho kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vala uumbakagoona owundji, ohayi pumbwa wo mpoka puna omeya.

Omenye osho oshinamwenyo hashi adhika moshikunino shegameno moNamibia ano mEtosha. Oshinamwenyo shika ohashi gandja iipalutha kaantu nosho wo kiinamwenyo iikwawo.

Aantu oyendji oyena uundama moka haa tekulile oohi dhawo. Ohaa tula mo omeya omape ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya, na uuna dha koko ohaye dhi kwata mo nuunete.

Aantu oyendji oye na uundama moka haa tekula oohi nohaa tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohaye dhi pele mo iikulya nuuna dha koko ohaye dhi yulu mo noonete.

Mombuga yaNamibia omu na oshimeno hashi ithanwa Welwitschia. Oshimeno shoka osha kala mombuga uule woomvula omayovi ashike mombuga ihamu lokwa, sho oshina nduno omidhi omileeleka, opo dhi nane omeya mevi.

Aanafaalama oyendji monena ohaya longitha omukalo gopautekinolohi okumeneka iimeno yawo opo yi koke tayi endelele. Ano ohaya longitha omashina noshowo haya kunu iimeno moka hamu kala mwa tema.

Moofaalama aantu ohaa longitha iilongitho yopashinanena ngaashi omambakumbaku .Oha ga pulula noku kuna nosho woo okuteya iikunomwa.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tula mo nduno omeya konyala kehe komwedhi, opo oohi dhi kale dhili momeya ga yela, nuuna dha koko ohaya longitha oonete opo yedhi yule mo.

Omvula ngele ya loko aantu oyendji momagumbo ohaya zimo taya kakwata oohi miishana noshowo moondombe. Oohi odhili iipalutha kaantu.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikunomwa yayoolokathana, opuna ihe mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango, ihe aanafaalama ohaya longitha oothayila okwiisikila opo yi wape oku koka nawa.

Mombuga yaNamibia omu na oshimeno shoka sha tseyika nawa nedhina welwitchia. Oshimeno shika osha kala mombuga uule woomvula omayovi. Oshi na omidhi omile okunana omeya mevi opo shi hupe.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hadhi tekulwa kaanafaalama nosho woo kaanegumbo. Iinamwenyo mbika oyi hole po ku ma puna omeya, yo oyi hole okulya iikulya oyindji.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti, ohadhi a dhika moshikunino shegameno ano mEtosha moNamibia. Iinamwenyo mbika uuna aataleliipo ta ye ya oku talela po mEtosha ohayi adhika olundji poondambo dhomeya.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo yomokuti, hayi adhika nokuli moshikunino shegameno moNamibia, hashi ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika ohayi kala mesiloshimpwiyu lyaaniilonga.

Momahala ogendji gomatalelepo ohamu kala mu na ehala lyokwiinanyudha lya longekidhilwa aatalelipo lyo opala notali monika nawa. Naa shika ohashi nyanyudha aatalelipo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika konyala iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa uuna kaapu na omeya. Iimeno mbika oyi na omidhi omileeleka, opo yi vulu okunana omeya okuza mevi, opo yi hupe.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikunomwa mbyoka hayi kunwa kaanafaalama. Odhi li pamaludhi gaali, pu na ndhoka oontiligane naandhoka ooshunga. Ohadhi vulu okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Ombwa yomomeya oyo yimwe yomiinamwenyo yopaushintwe, hayi kala nokuli mefuta. Oshinamwenyo shika ohashi kala komunkulofuta, nuuna aatalelipo taya katalelapo, oko hashi adhika olundji.

Aantu ohaya tekula oohi moondama, ha ye dhi pele mo nduno iikulya, ohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo oohi dhikale dha pepelelwa dho dhikale nawa.

Oondundu odho dhimwe dho miinima yomeshito mbyoka iiwanawa, nohayi opaleke eshito, koondundu ohaku mene oomwidhi osho wo iimeno yilwepo.

Poondambo mpoka puna omeya noshowo miishana, uuna etango tali ningine, ohapu monika nawa. Ano eshito tali nyanyudha na oko owala wa hala okutala.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya tekula oongombe. Oongombe ohadhi gandja omahini, onyama noshowo iiyemo uuna tadhi landithwa.

Aantu koombinga noombinga oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana nodhi li onga oludhi lwiipalutha kuyo.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shegameno moNamibia. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iipalutha kaantu nosho wo kiinamwenyo iikwawo ngaashi oonkoshi.

Omahala gomatalelo po olundji pooha, ohapu kala omahala gomainyanyudho moka hamu hiilwa kaatalelipo , taya kala nduno mpono tayi inyanyudha, oshoka ohapu kala puuwaanawa.

Oonzi oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama nosho woo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika uuna omvula ya loka nawa ohayi ka napa mpoka pu na omwiidhi gwa ziza nawa.

Oondundu oyo yimwe yomiinima yeshito, mbyoka hayi monika nawa. Naantu mboka yeli kiilongo kakuna oondundu, ohayeya okutalelapo kiilongo hoka kuna oondundu, tayeya okutala nkene eshito lyo opala.

Pomahala gamwe gomainyanyudho, uuna etango tali kapa oyana, ohapu kala tapu monika nawa na owuuvite uugumbo ngele uli po, wuuvite eshito ano pokuma puuwanawa.

Omakodhi ogo oondhila hadhi tuka mewangandjo. Iinamwenyo mbika ohayi kala poondombe dhomeya uuna ya hala okunwa. Omakodhi ohaga yakula wo uuyuhwena momagumbo.

Pomahala gomayinyanyudho ohapu kala pu na omeya gokuyoga. Uuna aatalelipo taye ya pehala mpoka ohaya inyanyudha, yo taya nyanyukwa pamwe.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi kala yo opala noonkondo. Aataleli po okuza kiilongo ya yoolokathana ohaya talele po omahala ngoka gena oondundu.

Aantu koombinga noombinga oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi nomaludhi gayoolokathana ta ye dhipele mo nduno iikulya, yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti, unene moNamibia ohayi adhika moshikunino shegameno. Oshinamwenyo shika oshi na othingo onde noshowo omagulu omale nelaka ele wo.

Moofalama odhindji, aantu oyena omukalo ngoka taya tula ominino dhomeya moondjilaa dhimeno opo dhi tekele iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Aanafalama yi ili noyi ili oshowo kaantu koohandimwe oye na oondambo moka haya tekula oohi, ano uundama womeya no haya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana.

Aatalelipo uuna ya mana okutalelapo ohaya kala nduno pehala lyontumba taya inyanyudha yena esiga lyawo lyokuyothela onyama yo taya li nduno.

Aanafaalama oyendji ohaa kunu iikunomwa yi ili no yi ili ngaashi omboga yopashinanena. Iimeno mbika iipu noku tonatela yo ihayi pula omeya ogendji.

Mombuga yaNamibia konyala ohamu adhika iimeno iishona oahoka ihamu lokwa niimeno mbyoka yi limo ohayi nana omeya mevi yina ano omidhi omileeleka.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vala omayi ogendji noonkondo, naantu ohaya ka landitha omayi ngaka.

Oosino nosho wo oomenye oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia hayi adhika moshikunino shegameno ano mEtosha. Iinamwenyo mbika unene aatalelelipo ngele taya ka talela po ohayi adhika poondambo dhomeya.

Oondundu odho dhimwe dho miinima yeshito mbyoka iiwanawa na ohayi nana aatalelipo okuza komahala gi ili no gi ili. Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nosho wo iimeno yilwe.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moshikunino sha gamenwa moNamibia. Iinamwenyo mbino ohayi gandja iipalutha kaantu nosho wo kiinamwenyo iikwawo.

Aantu mongaashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaye dhipele mo nduno iikulya nuuna dhakoko ohaya longitha oonete opo yedhikwatemo.

Ongombe osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho wo kaantu komagumbo. Ongombe ohayi gandja omahini nosho wo onyama, nuuna tayi landithwa, ohayi gandja wo iiyemo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yayoolokathana ngaashi oomboga, omapungu, omatama, oonyanga, omakunde nayilwe woo oyindji momwaalu ogundji gundji.

Oongalangombe odho iinamwenyo yomokuti ohayi kala moshikunino shegameno moNamibia. Oongalangombe odhi hole okukala momeya omathimbo gamwe. Iinamwenyo mbika oya nika oshiponga kiinamwenyo iikwawo noshowoo kaantu.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiikunomwa yawo, opo dhi vule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Aantu oyendji monena oyena oondama moka haya tekula oohi, nolundji aaleli yoshilongo ohayeya okuya talelapo yatale nkene ta yiilongele kuyo yene.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno yomaludhi ogendji ga yoolokathana ngaashi omboga, oonyanga, omatama nayilwe wo. Opu na iimeno yimwe ihaayi pumbwa oonte dhetango odhindji naanafaalama ohaya longitha oothayila okuyi siikila, opo kaayi mone oonte dhetango.

Pomahala ogendji gomatalelepo ohapu kala pena oondunda ano ehala lya longekidhwa nawa pamuthika tagu nana aatalelipo. Ohapu kala pena iimeno ya tetwa nawa noshowo yilww oyindji .

Oondundu odho dhili iinima yimwe iiwaanawa meshito. Oondundu ohadhi nana aataleli po okuza koombinga noombinga nokoondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi noshowo iimeno yilwe po.

Oongombe odho dhimwe dhomiitukulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama nosho woo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iipalutha kaantu ngashi omahini, onyama na yilwe oyindji.

Aanafaalama oyena omukalo ngoka taya ningi oondjila miikunonwa yawo, opo uuna omvula ya loka efundja, omeya otaga tondoka moondjila niimeno oyili megameno.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitwa mbyoka hayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga. Koondundu ohaku kala kwa mwena oomwiidhi noshowo iimeno yilwe ngaashi omano.

Aantu moofalama ihaya longo we nuudhigu oshoka opuna uushina mboka hawu longo iilonga ya yoolokathana, ngaashi okuhelela, okupulula, noshowo yilwe oyindji.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi moondama . Naaleli yoshilongo yamwe po ohayeya okutalelapo aatekuli yoohi yatale nkene oohi hadhi tekulwa.

Ehuwi osho shimwe sho miikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo. Oshinamwenyo shika konyala ihashi monika nuupu, oshoka ohashi tula owala uusiku.

Oondundu odho dhimwe dhominima yeshito dhoka hadhi monika nawa nonkondo, oha ku kala kwa mena omwidhi oshowo omano noku gandja omi zile kiinamwenyo yimwepo.

Aanafalama oyendji monena, ohaya longitha othayila opo ya siikile iimeno yawo, oshoka yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji.

Aantu ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana muundama. Ohaya lundulula nduno omeya ethimbo nethimbo, uuna sha pumbiwa. Noohi ngele dhakoko ohaya longitha oonete okudhi yuulamo.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, hayi tekulwa kaanafalama nosho woo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika oha yi gandja omayi osho woo onyama kaantu.

MoNamibia omuna esiku lyoka lya nuninwa oku kunwa. Ano aantu taa kunu iimeno pomahala gayoolokathana opo yavule oku kalekapo eshito .

Oondundu dho dhimwe dho miinima yomeshito . Koondundu ohaku kala kwamena iimeno ngaashi omano noshowo omwiidhi. Ohadhi gandja wo oma lukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili .

Aantu oyendji mongashingeyi oyen uundama wawo yene moka haatekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana nuuna dha koko ohaye dhi yula mo noonete.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinanwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafalama oshowo momagumbo. Oondjuhwa odhi li pamaludhi gaali pu na omakondombolo oshowo oonkadhindjuhwa.

Aantu oyendji oyena uundama owundji moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi omanga oonshona nuuna dhakoko ohaya longitha oonete okudhi yula mo.

Anafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo go pashinanena okukokeka iimeno yawo. Iimeno yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango, no haya longitha oonete oku yi siikila.

Aanafaalama mboka opo taya tameke oofalama ohaya tamekeleko kooshimwe nooshimwe, ano yena uumpungu moka yakuna uumeno wawo eta yewu tekele omeya.

Aantu oyendji oyena uundama moka haya tekula oohi dhawo ,ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana tayedhi pelemo nduno iikulya opo dhikoke dhivule okuyapa iipalutha.

Aantu oyendji moofalama oya ningilwa iilonga iipu, oshoka ohaya longitha omashina go pashinanena ngoka haga teya iikunomwa yawo, osho wo oku kokeka ikunomwa yawo momashina.

Pomahala gomatalelopo olundji, ohapu kala puna uutaafula nuupundi, wa longekidhwa nawa pamuthika gwopombanda, opo nduno yi nane aatalelipo uuna ta yeya okwiinyanyudha pomahala ngoka.

Iimeno oyo yimwe yomiinima yeshito hayi monikitha eshito nawa. Iimeno ohayi gandja omalukalwa kiinamwenyo, nosho wo omuzile. Iimeno yimwe ohayi gandja wo iipalutha kaantu, nosho wo kiinamwenyo.

Aantu oyendji oye na uundama womeya moka haya tekula oohi kehe koshiwike nenge komwedhi ohaya tulamo omeya omape opo oohi dhi kale dha pepelelwa.

Uudhila owuli pamaludhi ga yoolokathana nohawu tuka mewangandjo. Uudhila ohawu hupu mokulya uupuka uushona noshowo iilya momapya, pethimbo aantu taya longo.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa momwaalu ogundji noonkondo. Oondjuhwa oha dhi vala omayi, nuuna dha vala omayi aantu oha ye ke ga landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Mombuga ohamu adhika iimeno hayi ithanwa o!Nara. Iimeno mbika oya li yi holike pethimbo ndiya lyonale komuhoko ngoka gwAakwankala.

Aantu yamwe ohaya tungu omagumbo gawo koondundu, oshoka okwa imwenenena nawa. Koondundu oha ku mene oomwiidhi noshowo iimeno yilwe po.

Uuna ethimbo lyo kuteya lyathiki, aantu ohaya teyele iilya pomalupale nohaye yiyele wo taya longitha oontungwa osho wo yilwe oyindji.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndhoka hayi tekulwa kaanafaalama osho wo kaantu momagumbo. Oongombe ohadhi gandja omahini, onyama nosho wo iiyemo uuna tadhi landithwa.

Aanafalama yamwe ohaya longitha omukalo gwopautekinolohi, okukokeka iimeno yawo. Ano taya kokitha iimeno yawo yili momashina, oshoka yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango.

Aanafalama ngashingeyi uuna omvula inayi loka ihe iimeno otayi si kenota, ohaya longitha ominino dhomeya taye dhi tula moondjila dhiimeno yawo. Opo dhi vule okutekela iikunomwa.

Aantu oyendji koombinga noombiga oyena uundama moka haga tekula ooshi ohaya tekula oohi dhomaludhi gii li no gi ili haye dhipelemo nduno iikulya ohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo opo oohi dhikale dhapepelelwa

Aantu koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi momwaalu ogundji noonkondo, ohaye dhipelemo iikulya nuuna dha koka ohaya longitha oonete oku dhiyulamo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omukalo gopashinanena, moku kokeka iimeno yawo. Iimeno yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango, nopoompito ndhino, aanafaalama ohaya longitha oothayila, oku yi siikila.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika moNamibia moshikunino shegameno Etosha. Ondjamba odha nika oshiponga kiinamwenyo iikwawo noshowo kaantu.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa unene kaanafaalama noshowo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vala omayi e taga ka landithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Mefuta omuna iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oondhila. Oondhila ohadhi kala momeya komunkulofuta omuna wo oohi dhomaludhi gi ili nogi ili.

Aantu ohaya tekula oohi moondama, ano dhomaludhi ga yoolokathana. Nuuna dhakoko, ohaya longitha oonete, opo yedhi kwate mo.

Ope na iikando yimwe mbyoka ya tungwa komunkulo gomeya ano ogayi monika nawa naashika ohashi nana aatalelipo okuza koombinga dhayolokathana.

Omashina oga ninga iilonga mofaala iipu oshoka ohagalongo tageendelele, omashina oha gapulula, ohagahelele goo ohahatea woo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomitekulwa naamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene kaanafalama noshowo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja onyama noshowo iipalutha yilwe kaantu.

Mombuga yaNamibia ohamu kala mu na iimeno yimwe po mbyoka hayi vulu okukoka uuna omvula itaayi loko. Iimeno mbika oyi na omidhi omile okunana omeya mevi opo yi vule okuhupa.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku uunà taya pulula, taya kunu nenge okuteya, opo iilonga yikale iipu oshoka omashina ngaka ohaga longo iilonga taga endelele.

Oongalangombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti MoNamibia. Ohayi adhika moshikunino shegameno, ano mEtosha. Iinamwenyo mbino thimbo limwe oyi hole okukala momeya.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo, ha yi tekulwa kaanafaalama osho wo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika, oha yi gandja iipalutha, kaantu ngaashi onyama nomahini.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena oku kokeka iimeno yawo. Ano olundji ohaya siikile iimeno yawo, opo kaa yi mone oonte dhetango odhindji.

Aantu oyendji moofalama dhawo ihaya longowe iilonga niikaha oshoka opena omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele omashina ogokuteya, ogo kukuna, ogo okupulula noshowo okulonga iilonga yilwe po.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti , hayi adhika moshikunino shagamenwa moNamibia, hashi ithanwa Etosha National Park . Ohamu kala aatalelipo oyendji okuza kiilongo yayoolokathana, tayeya okutala iinamwenyo mbika.

Omambakumbaku oha ga longithwa nawa unene moofaalama, no sho woo momapya, oku pulula, okuhelela nosho wo oku teya iikunomwa.

Aantu oyendji oye na uundama moka aantu haya tekula oohi ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana taye dhi pelemo nduno iikulya yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna sha pumbiwa.

Aanafaalama mongashingeyi iha ya longo we nuudhigu, unene ngele ta ya kunu iimeno mbyoka iha yi pumbwa oonte dhetango. Oha ya longitha oonete, oku yi siikila opo yaa ha mone oonte dhetango odhindji.

Moofaalama odhindji aantu ohaya longitha uushina mboka woku heya omwiidhi oshowo hawu vulu okupulula nenge okuteya iikunomwa.

Oondjuhwa oyo yimwe yo miitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafala oshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja omayi oshowo onyama kaantu.

Aanafalam oyendji oyena uunongo wawo wa yoolokathana moka haya kunu iikunomwa yawo ngaashi omboga ,omapungu ,omatama nayilwe oyindji yindji.

Uunafaalama mongashingeyi owa ninga okati komokutsi oshoka aanafaalama ihaya longo we nuudhigu ohaya tula ominino dha andjakana niimeno opo dhi gandje omeya kiimeno.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka uuna taya fudha po ohaya yi pehala lyontumba mpoka pwa longekidhwa nawa, nopu na omeya geli pooha. Yo taya tala nduno eshito nkene lya opala.

MoNamibia omuna omithigulwakalo dhayoolokathana, omuna omuthigulukwalo gwAawambo. Aawambo oyena olufuko moka aakadhona aagundjuka haya fukala.

Aatalelipo ohazi kiilongo yayoolokathana tayeya okutalelapo kiilongo hoka kuna oondundu, ohaya zimo nduno moohawuto dhawo ndele tayatala eshito nkene lya opala yo taya thaneke omathano.

Moofalama odhindji mongashingeyi aantu ihaya longo we niikaha yawo oshoka opu na omashina ngoka haga longo po iilonga pehala lyawo. Ngaashi omambakumbaku noshowo omashina ngoka haga teya iikunomwa.

Aanafalama oyendji mongashingeyi, oyo haalongitha omukalo gopashinanena okumeneka iimeno yawo. Ohaya kunu iimeno yomaludhi giili nogiili ngaashi omboga, omatama nayilwe oyindji.

Oondundu oshinima shimwe oshiwanawa sheshito. Naantu mboka yeli kiilongo kaaku na oondundu, ohaye ya kiilongo mbyoka yi na oondundu, taye ya okutala nkene eshito lyoopala. Momakololo goondundu ohamu thikama wo omeya uuna omvula ya loka.

Omboga, oshimbombo nondjuhwa oyo yimwe yomiikulya ya simanekwa kaAwambo. Iikulya mbika oha yi telekelwa aayenda uuna ta yeya oku talela po.

Momahala haga ithanwa oo Mesuma ohamu kala iinima yomaludhi ga yoolokathana . Ohamu kala iipundi niinima woo ya hongwa miiti nosho woo miipilangi. Ohamu kala iinima yondjokonona.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima eshito mbyoka hayi monikitha eshito lyo opala. Koondundu ohaku kala kwa mena oomwiidhi noshowo iimeno yilwe po. Ohadhi gandja wo omalukalwa kiinamwenyo yi ili noyi ili.

Oombaka odho dhimwe dho miitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama nosho woo kaantu momagumbo. Oombaka ohadhi vala uumbakagona owundji noonkondo. Odhi hole pokuma puna omeya.

Momahala goma talelepo ohamu kala uundunda mboka wa tungwa pashi nanena. Ohawu nana aatalelipo kuza koombinga noombinga . Opo yii nyanyudhe woo.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omukalo gominino, taya tula ominino mokati kiikunomwa yawo, opo dhi vule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Moofaalama aantu ohaya kunu mo iikunomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omabanana, omapungu, omakunde, oonyanga, omatama nayilwe oyindji yindji.

Mongaashingeyi aanafalama oya ningilwa iilonga iipu ngaashi okuteya iikunomwa yawo okuna omashina ngoka haga teya iikunomwa go taga gongele nduno pehala limwe.

Aantu oyendji kombinga noombinga oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi ngaashi omakende. Nuuna dha koko ohaya longitha ngaashi oonete opo yedhi kwate mo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya mokati kiikunomwa yawo opo dhovulu okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti hayi adhikwa moshikunino shegameno ano mEtosha. Uuna aataleli po tayeya okutalelapo ohaya kala nduno yatala iinamwenyo mbika.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutula ominino dhomeya moondjila dhiikunomwa yawo opo dhi vule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Aantu oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi dhili momwalu ogundji nonkondo. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, nuna dhakoka ohaya longitha onete okudhi kwatamo.

Ondundu oyo yimwe yomiinima yeshito hayi monika nawa. Koondundu oha kukala kwamena omwiidhi noshowo omano. Oondundu oha dhi gandja olukalwa kiinamwenyo yimwepo.

Moshikunino shegameno moNamibia ano mEtosha ohamu a dhika iinamwenyo yomaludhi giili nogiili ngaashi oosino, oomenye, oongalangombe nayilwe oyindji yindji.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oongombe. Ongombe ohadhi gandja omahini, onyama nosho wo iiyemo una tadhi ka landithwa.

Miilongo ya yoolokathana omu na oofaabulika ndhoka hadhi longo iinima. Ohamu longwa nawa omatama noshowo iinima yimwe oyindji.

Moofalama omuna iilongotho oyindji mbyoka tayi longo iilonga tayi endelele. Iilongitho mbika yimwe oyo omambakumbaku ngoka haga helele, haga kunu nokuteya.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno shoka sha tseyika nawa she dhina Welwitchia. Oshimeno shika ohashi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga. Oshoka oshina uukwatya wayoloka thana kiimeno iikwawo. Oshina omiidhi omiile noonkondo hadhi nana omeya mevi opo shi vule oku hupa.

Aantu oyendji moofaalama dhawo ohaya longitha omukalo gwokutula ominino moondjila dhiimeno yawo opo dhi vule okutekela iimeno uuna yapumbwa omeya opo yi koke nawa.

Mongashingeyi iilonga oyaningwa iipu noonkondo oshoka okuna omashina ngoka haga kwathele, omashina ngaashi ngoka haga heya po omwidhi, haga pulula, haga teya nosho wo yilwe oyindji.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hadhi opaleke eshito. Koondundu ohaku kala kwamena omwiidhi noshowo omano. Oondundu ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo yimwe po.

Oonzi oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafalama nosho wo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iipalutha nosho woo iipa yawo ohayi longithwa okuninga ngaashi oongaku.

Aantu moofaalama ohaya kunu iikunomwa yi ili noyi ili ongele iihape nenge iikwamboga ngaashi omboga yopashinanena, omapungu, oonyama, omatama nayilwe oyindji.

Aantu oyendji koombinga noombinga oye na oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula mo oohi dhomaludhi ga yoolokathana nohadhi gandja iipalutha kuyo.

Oongombe oyo yimwe yo miinamwenyo hayi tekulwa kaa nafaalama nosho wo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja omahini, onyama nosho wo iiyemo uuna tayi landithwa.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa unene kaanafaalama noshowoo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika uuna omvula ya loka ohayi kana pa miishana, mpoka pwaziza nawa.

Aanafalama oyendji mongshingeyi oyaningilwa iilonga iipu oshoka opuna iilongitho mbyoka hayi longo po iilonga mbyoka, ngaashi omambakumbaku nosho wo uushina wokuhelela omwidhi nayilwe wo.

Mefuta omuna omaludhi ogendji goohi. Omuna oohi ndhoka oonduudhe, oonshunga, oontiligane, nadhimwe dhomalwaala ogendji-gendji.

Pomahala gomayinyanyudho nenge pomahala mpono hapu hiile aatalelipo, ohapu kala pu na omeya, opo aantu yi inyanyudhe. Ohapu kala tapu monika nawa pu na ongwena.

Uunafaalama mongashingeyi owa ninga okatikomokuti. Aantu oyendji ohaya kunu iimeno yawo ngaashi omandjembele, omatama niikwawo yilwe.

Opu na iimeno yimwe mbyoka iha yi pumbwa oonte dhetango, naashika, aanafaalama oha ya longitha omukalo ngoka ta ya siikile iimeno opo ka yi mone oonte dhetango ondhindji yo yi koke ta yi endelele.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutula oominino dhomeya moofoola dhiimeno, opo dhi vule okutekela iikunomwa yawo uuna ya pumbwa omeya.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uundama moka haya tekula Oohi, uundama owuli miimpungu yi ili noyi ili. Oohi uuna dhakoko oha yalongitha oonete okudhi kwatamo.

Aanasikola ohaya ka talela po komahala hoka haku tekulwa oohi. Ohaya tala nduno nkene oohi hadhi tekulwa noshowo aaleli okuza koombibga noombinga ohaye ya oku tala nkene oohi hadhi tekulwa.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo hahi adhika momilonga. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga noonkondo unene kaantu noshowo kiinamwenyo iikwawo.

Aanafaalama oyendji oya ningilwa iilonga yikale iipu oshoka opena omashina ngoka haga longopo iilonga peha lyawo. Unene omambakumbaku ohaga longithwa oku pulula noshowo oku helela iikunomwa.

Aantu oyendji oye na uundama moka haya tekula oohi dhomaludhi gi ili no gi ili. Ohaye dhi pele mo iikulya nuuna dha koko ohaya longitha oonete oku dhi kwata mo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomii tekulwa namwenyo hayi tekulwa kaa nafaalama noshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa hadhi ohadhi vala uuyuhwena owundji nohadhi gandja woo iipalutha kaantu.

Aantu oyendji ngaashingeyi oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gayoolokathana taye dhipele mo nduno iikulya, yo taya lundulula omeya uuna ga gagala.

MoNamibia omuna omuthigululwakalo dha yoolokathana. Gumwe gomudho ogo omuthigululwakalo gwAawambo. Aawambo ohaya zala oondhelela dha fumikwa nawa, oomeme ohaya zala iikayiwa komitse, yo ootate taya zala nduno omagala.

Aantu oyendji koombinga noombinga ohaya tekula oohi muundama. Ohaye dhi pele mo nduno iikulya. Naamboka ye hole okuninga omapekapeko oha yeya okutala nkene aantu taya tekula oohi.

Opu na iimeno moofaalama mbyoka hayi kala ya pumbwa oonte dhetango naamboka inaayi pumbwa oonte dhetango, ihe mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango aanafaalama ohaye yi siikile, opo yi koke nawa.

Oondjuhwa, oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu komagumbo. Oondjuhwa oha dhi gandja iipalutha kaantu, ohadhi vala wo omayi etaga ka landithwa.

Aanafalama oha ya kunu iimeno yomaludhi giili no giili ngaashi omboga, omakunde, omatama, oonyanga, omapungu na yilwe oyindji yindji.

Omahala gomayi nyanyudho ohaga kala ga longekithwa nawa pamuthika gopombanda. Omahala ngaka ohaga nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo hayi tekulwa kaanafaalama noshowo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja onyama nosho wo omayi kaantu.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo hadhi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi nuuna dha vala omayi aantu ohaya kegalanditha opo yiimonene mo iiyemo.

Aanafalama oyendji ngaashingeyi ohaya kunu omboga. Omboga oshinima oshipu noku taka mitha, oshoka ihashi pula iinima oyindji.

Aantu koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dha yoolokathana momwaalu ogundji noonkondo nuuna dha koko ohayedhi yuulamo noonete.

Iilonga yomoofalama ngaashingeyi oya ninga iipupuuka, oshoka omuna omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana ngaashi okuteya, okupulula noshowo okuhelela iikunomwa.

Omambakumbaku oyo yimwe yomiiyenditho nosho woo iilongitho ndjoka hayi longithwa moofalama, okupulula, okuhelela nosho woo oku teya iikunomwa.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi muundama womeya. Ohaye dhi pelemo iikulya, nohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo. Oohi ohadhi gandja iipalutha kaantu.

Aantu oyendji ohaya tekula Oohi muundama, ohaya tekula Oohi odhindji noonkondo dhomaludhi ga yoolokathana. Nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwatamo.

Aantu oyendji ngaashingeyi moofaalama dhawo, oye na omukalo ngoka haya tekele iimeno yawo. Ohaya tula ominino dhomeya moondjila dhiimeno, opo dhi vule okutekela iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Mefuta omuna iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi iikwamawawa. Ohamu adhika oondhila dhina omagulu omale, ohadhi kala komunkulofuta momeya ngoka omahupi.

Aantu oyena omawu nongo ga yoolokathana. Opu na mboka haya thaaneke iinima yiili no yiili, ano omathano koma kuma opo ya kalekepo ondjokonona yaa shoka sha ningwa monale.

Omambakumbaku oyo yimwe yomiilongitho mbyoka yopashinanena. Ohaga longithwa okuhelela, okupulula nosho wo okuteya iilikolomwa momapya nomoofaalama.

Aantu oyendji oyena oondama moka haya tekula oohi ohaya tekula oohi momwaalu ogundji nuuna dhakoko ohaya longitha oonete opo yedhi kwatemo.

Uunafalama owaninga omukalo ndjigilile mongaashi ngeyi, oshoka kehe gumwe mongaashi ngeyi okuna ofaalama. Aanafalama ngele taa tekele iimeno ohaatula ominino moondjila dhimeno opo dhivule okutekela iimeno.

Aantu oyendji koombinga noombinga, oyena oondama moka haya tekulile oohii. Oha ye dhi pelemo nduno iikulya nuuna dhakoko, oha ye dhi yawulamo noonete.

Uuna omvula yaloka nawa iishana noondombe ohayi kala yuudha omeya. Oondhila oha dhiya okukonga pomahala mpoka pena omeya nuuna okwenye kwa thika iinamwenyo mbika ihayi monika nuupu.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana, oha yeya oku talelapo mombuga ya Namibia, oshoka ohamu monika nawa noonkondo, muna oondeyina ndhoka nokuli hadhi nana aatalelipo oyendji.

Aantu oyendji moofaalama dhawo ohaya longitha omukalo goku tula ominino moondjila dhiikunomwa opo dhivule okutekela iimeno uuna tayi pumbwa omeya.

Ekodhi olyo oshinamwenyo oshikwamawawa hashi tuka mewangandjo. Oshinamwenyo shika ohashi lambele kohulo yomiti, ohashi yakula uuyuhwena momagumbo.

Oondundu oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi opalekitha eshito, koondundu ohaku mene iimeno yiilwe po ngaashi omano, uundombo, omwiidhi nayilwe wo oyindji.

Aanafalama nosho woo aantu uuna omvula yaloka ohaya longitha omambakumbaku uuna omvula yaloka. Omambakumbaku ohaga lingithwa woo okuhelela nosho woo okuteya iikunomwa.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo hayi tekulwa kaanafaalama oshowo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iipalutha ngaadhi, omahini, onyama nayilwe woo.

Opena iimeno mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango. Aanafalama ohaya longitha oothayila opo yeyi siikile kaayimone oonte dhetango odhindji yo yikoke tayi endelele.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa kaanafalama noshowo kaantu komagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi vala uumbakagona owundji noyi hole pokuma puna omeya.

Pomahala ngaashi moombelewa, moosikola noshotu ohamu kala mwa kunwa omiti dhoka hadhi gandja omizile kaantu noshowo kiinamwenyo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo go pashinanena oku kokeka iimeno yawo. Taya kunu ano iimeno mo mashina ngoka haga mono uuyelele wo lusheno.

Aanafalama yamwe ohalongitha omunkalo go pashinanena oku kokeka iimeno yawo, takunu iimeno yawo mupungu wayoloka thana mboka tawumono uyelele wolusheno.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti moNamibia. Ohadhi adhika moshikunino shegameno, ano mEtosha. Oongolo okonyala dha faathana noogwamululu, ihe dho ohadhi kala mokuti.

Oondundu odho dhimwe dhominima yeshito iiwanawa yo ohayi monikitha eshisho lyoopala. Koondundu ohaku mene oomwidhi nosho woo iimeno ngaashi omano.

Aantu koombinga noombinga oye na oondama moka haya tekula oohi. Ohaya tula mo nduno omeya nuuna ga kaka ohaye ga lundulula, opo oohi dhi koke nawa.

Aantu oyendji moofaalama oya ningilwa iilonga iipu komashina ngoka geyako mongashingeyi. Omashina ngaashi omaloli noma mbakumbaku ohaga pulula moofaalama noku kuna nosho wo oku teya iilikolomwa.

Aantu moofaalama ohaya kunu iikunomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omatama, oonyanga, omakunde, iikapa, oomboga niikwawo yilwe.

Aantu yamwe mongaashingeyi ohaya tungu omagumbo gawo kohulo yoondundu. Ano yo taya kala taya tala nduno nkene eshito lyoopala.

Omahala ongendji gomatalelepo , ohakukala puna omahala go mayinyanyudho unene ngele wulipo usiku ohapukala pwatema tapunyanyudha okutala nosho okukala.

Mefuta omu na omaludhi goohi ga yoolokathana. Omu na oohi dhimwe oonduudhe, dhimwe oontiligane, oonshunga, nosho wo dhomalwaala gi ili nogi ili.

Iinamwenyo oyi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na iikwamawawa, ano uudhila mboka hawu tuka mewangandjo. Uudhila oha vululukwa po, wa londa kohulo yomiti.

Aantu oyena oondama moka haa tekula oohi ohaya tekula oohi ondhindji noonkondo tayedhi Pele mo ihe iikulya nuuna dha koko ohayedhi yuula mo noonete.

Pomahala go mayinyanyudho ohapu kala uupundi nuutafula wa hongwa miiti noshowo miipilangi. Shika ohashi monikitha ehala nawa nohashi nana aatelelipo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya kunu iimeno ya yoolokathana. Ohaya kala nduno ye na omukalo gokutula omunino dhomeya moondjila dhiimeno opo yimone omeya uuna ya pumbwa omeya.

Komahala gomatalele po ohapukala uundundu walongekidhwa nawa puna uupundi nuutaafula pondje tayinana aataleli po. Omahala ngaka ohagakala galongekidhwa pamuthika gopombanda go otagamonika nawa.

Onduli, osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti moNamibia, ohashi adhika moshikunino shegameno ano hashi ithanwa Etosha, oshinamwenyo shika oshileeleka noonkondo nuuna tashi nu, ohashi gonyo omagulu gasho opo shiwape oku adha omeya pevi.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena uundama wawo moka haya tekula oohi. Ohaya tekulamo nduno oohi dhomaludhi gayoolokathana yo tayedhi yuulamo noonete uuna dhakoko.

Aantu oyendji oye na uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili nuuna dha koko ohaa longitha oonete, opo ye dhi kwate mo.

Momagumbo gopashinanena, ano omagumbo gomoondolopa aantu ohaya lile miiyaha, opo nduno haya tula iikulya yawo ngaashi oshithima, oshowo omboga.

Aantu oyendji koombinga noombinga oyena oondama moka haya tekula oohi kehe omwedhi konyala ohaya tulamo omeya omape opo oohi dhikale dha pepelelwa nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwatamo.

Othithiya oyo onzo yopaushitwe. Omeya ngaka ohaga tondoka ethimbo kehe gamwe ogu uka momiilongaa noshotuu. Othithiya ohayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga yatale nkene eshito lyoopala.

Aanafalama mongashingeyi oyena omikalo dhokutekela iimeno yawo. Ohaya kala yena ominino dhalamba omikanka mpoka pena iimeno tadhi kala tadhi gandja omeya uuna yapumbwa omeya.

Aanafalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutula ominino moondjila dhiikunomwa yawo, opo dhi vule okutekela iimeno uuna ya pumbwa omeya.

Aantu oyendji oyena uundama womeya moka haya tekula oohi dhawo. Ohayedhi pele mo iikulya na ohaya lundulula omeya ethimbo nethimbo una shapumbiwa. Nuuna dha koko ohaa longitha oonete okudhi kwata mo.

Aantu oyendji momagumbo ngaashi gAawambo ohaya li oshithima nosho wo omboga ya tulwa metiti. Shika osho omuthigululwakalo gwaAwambo.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oondama moka haya tekula oohi dhawo. Ohaya tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana nuuna dha koko ohaya longitha oonete, opo ye dhi kwate mo.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa kaanafalama nosho wo kaantu momagumbo. Iinamwenyo mbika ohayi gandja iipalutha ngaashi omahini nosho wo onyama.

Aantu oyendji ngashingeyi oye hole oku tekula oohi muundama womeya. Ohaye dhi pelemo nduno iikulya, yo taya lundulula omeya ethimbo nethimbo uuna shapumbiwa.

Aantu oyena oondama moka haya tekula oohi, tayedhi pelemo nduno iikulya, yo taya tula mo omeya ethimbo nethimbo. Nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwata mo.

Momuthigululwakalo gwAawambo oyendji oyehole oku lila iikulya yawo momatiti. Ondjuhwa yOshiwambo ohayi lilwa metiti naashika ohashi ningwa uuna aayenda yeya okutalelapo.

Aantu oyendji oyena uundama moka haya tekula oohi. Ohaya tekula oohi dhomaludhi gi ili nogi ili, taye dhi pele mo iikulya sigo tadhi koko, nuuna dha koko ohaya longitha oonete okudhi kwata mo.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito mbyoka hayi monikitha eshito lyoopala koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi oshowo iimeno yimwepo ngaashi omano.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yeshito, mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo yawo, kaakuna oondundu. Koondundu ohaku kala kwamena omwiidhi, noshowo omano.

Oondoolopa dhimwe odhatungwa komunkulofuta nodha tungwa pamuthika gwopombanda tadhi monika nawa. Dhatungwa dhina omatungo galondathana naashika ohashi nana aatalelipo opo yeye yatalele po oondoolopa ndjoka.